Embakumbaku olyo oludhi lyoshiyenditho. Olyasimana molwaashono ohali longo iilonga oyindji , mwakwatelwa okupulula omapya nenge oofaalama . Nopethimbo lyomalupale ohali longithwa okuyungula iilya yomahangu nenge iilyaalyaaka.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka hashi kala pomahala gomatalelopo ngangamenwa oyina othingo onde kiinamwenyo ayihe. Onduli oyasimana oshoka ohayi hili aataleli no hayi gwedhako keliko lyoshilongo uuna aataleli yeya okutalelapo.

Ongombe oyo oshinamwenyo shoka hatu tekula miigunda yomagumbo getu nenge moofaalama. Kakele konyama nomahini, oya simana unene momuthigululwakalo gwAawambo, oshoka oyo uuyamba nohayi longithwa wo okugonda omufuko kombushiki ye.

Iinkulundundu oyo evi lyiigongela mondumba nasigo tali kukutile kumwe eta li ningi omamanya. Ohayi adhika unene pomahala mpoka kapunasha iimeno oyindji ngaashi moombuga. Oyasimana molwashoka ohayi kwathele oku kelele ombepo ondhigu opo ya pepepo uumeno mboka wa mena moombuga.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka hashi kalekwa pomahala gomatalelopo ga gamenwa. Oyi na othingo onde kiinamwenyo ayihe noya simana molwashoka ohayi hili aatalelipo nohayi gwedha ko keliko lyoshilongo. Oshipa shayo ohashi ningwa iizalomwa iiwanawa molwaala.

Embakumbaku lyo oludhi losheenditho, olya simana moolwashoka oha li longo iilonga oyindji mwakwatelwa okupulula omapya nenge oofaalama. Nopethimbo lyomalupale oha li longithwa okuhungula iilya yomahangu nenge iilyalyaka.

Ofaalama yoohi oyo onete yadhikwa nawa momeya gokandombe nenge mondama. Ohayi yambidhidhwa kuungudhi opo yaagwe po, nonete ohayi kala ya thitikwa nawa opo oohi kaa dhi iyake mo. Oya simana molwaashono ohayi gandja ompito kwaamboka taya ningi omapekaapeko kombinga yonkalamwenyo yoohi, opo ya mone uuyelele womondjila.

Ondjamba oyo oshinamwenyo hashi kala pomahala gomatalelepo gagamenwa . Oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka yina ondjundo onene . Kakele kwaashono, oyina omayinga geli gaali ngoka haga hongwa etaga etapo omawe gomothingo gena ondilo.

Oshikulundundu osho evi li igongela moondumba sigo tali kukutile kumwe e tali ningi emanya. Ohali adhika unene pomahala mpoka kaapu na sha iimeno oyindji ngaashi moombuga nolya simana molwaashono ohali kwathele okukeelela ombepo ondhigu opo yaa hapepe po uumeno mboka wa mena mombuga.

Iikulya yo pamuthigululwakalo oyo iikulya mbyoka ethimbo limwe hatu kunu momapya getu, ohayi adhika wo yamena momalundu nenge miiheke. Oyina esimano olindji shashi ohayi tu dhimbulukitha tusimaneke omuthigululwakalo gwetu noku gu kalekapo.

Ongombe oyo oshinanwenyo shoka ha tu tekula miigunda yomagumbo getu nenge mofaalama . Kakele konyama nomahini oya simana unene momuthigululwakalo Gwaawambo oshoka oyo uuyamba nohayi longithwa wo okugonda omufuko kombushiki ye.

Evo olyo etindi ndyoka hali mene koshigwanga hashi ithanwa evo. Endindi ndika ohali mene momeya gedhiya nenge momakango. Ohali liwa kaantu nokiinamwenyo. Nopethimbo lyonale oongala dhalyo okwali hadhi nyanyulwa e tadhi pangithwa omikithi dhontumba.

Embakumbaku olyo oludhi lyosheenditho . Olya simana molwaashono ohali longo iilonga oyindji mwakwatelwa okupulula omapya nenge oofaalama. Nopethimbo lyomalupale ohali longithwa okuyungula iilya yomahangu nenge iilyaalyaaka.

Ofaalama yuunamapya olyo ehala moka hamu kunwa iimeno mwa kwatelwa iiyimati niikwamboga. Oya simana molwaashono aantu ohaya vulu oku landitha iiyimati niikwamboga yawo, opo ya mone mo oshimaliwa, nohayi gandja wo ompito yiilonga kwaamboka taya longo mo.

Ondjuhwa odho iitekulwa namwenyo yomegumbo, mbyoka yina omalwenya. Oyasimana molwaashoka oha yi gandja onyama nomayi ,yo oha yi etapo woo oshimaliwa uuna ya landithwa. Pethimbo lyonale aantu okwali ha ya pendulwa keyigo lyekondombolo.

Embakumbaku olyo oludhi lwosheenditho,. Olya simana molwaashono ohali longo iilonga oyindji, mwa kwatelwa oku pulula omapya nenge oofaalama, nopethimbo lyomalupale ohali longithwa oku yungula iilya yomahangu nenge iilyaalyaka.

Embakumbaku olyo oludhi lwosheenditho, olya simana molwaashono ohali longo iilonga oyindji mwa kwatelwa oku pulula omapya nenge oofaalama. Nopethimbo lyomalupale ohali longithwa oku yungula iilya yomahangu nenge iilyaalyaka.

Ohi oyo oshinamwenyo shomomeya shoka hashi adhika momilonga momadhiya nenge wo mefuta. Oya simana oshoka ohayi etapo oompito dhiilonga uuna tayi kwatwa nenge tayi ningwa nawa opo yi tulwe moondooha.

Embakumbaku olyo oludhi lwosheenditho. Olya simana molwashoka ohali longo iilonga oyindji mwa kwatelwa okupulula omapya nenge oofaalama, nopethimbo lyomalupale ohali longithwa okuyungula iilya yomahangu nenge iilyaalyaaka.

Embakumbaku olyo oludhi lwosheenditho. Olya simana molwaashono ohali longo iilonga oyindji, mwakwatelwa okupulula omapya nenge oofaalama. Pethimbo lyomalupale ohali longithwa okuyungula iilya, okuteya iilya nayilwe ya gwedhwapo.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shono hashi kala komahala gomatalelopo ga gamenwa. Oyo yimwe yomiinamwenyo mbyono yina ondjundo onene. Kakele kaashono, oyina ooniga mbali, ndhoka hadhi hongwa, e tadhi e tapo omagwe gomothingo gena ondilo.

Ofaalama yoohi oyo onete ya dhikwa nawa momeya gokandombe nege mondama. Ohayi yambidhidhwa kuungudhi, opo yaa gwepo nonete ohayi kala ya thitikwa nawa, opo oohi kaadhi iyake mo. Oya simana molwashoka ohayi gandja ompito kwaa mboka taya niingi omapekapeko kombinga yonkalamwenyo yoohi, opo ya mone uuyelele womondjila.

Embakumbaku olyo oludhi lwosheenditho shoka hashi longithwa kombinga yoko nooli MoNamibia. Olya simana molwaashoka ohali longo iilonga oyindji, mwakwatelwa okupulula momapya nenge moofalama, nopethimbo lyokuyungula, ohali longithwa okuyungula iilya yomahangu.

Ohauto oyo oludhi lwo sheenditho noyina omalola gane. Oya simana noonkondo oshoka mongashingeyi aantu ohaya ende iinano iile pethimbo eshona lela oku eleka nethimbo lyonale shi kwali ka kuna iitukutuku.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka hashi kala pomahala gomatalelepo gagamenwa. Oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka yina ondjundo onene kakele kwashono oyina omayinga geli gaali ngoka haga hongwa etaga etapo omagwe gomothingo gena ondilo.

Embakumbaku olyo oludhi lwoshi enditho olya simana oshoka ohali longo iilonga oyindji mwakwatelwa okupulula omapya nenge oofalama nopethimbo lyomalipale ohali longithwa okuyungula iilya yomahangu nenge iiya lyaka.

Embakumbaku olyo oludhi loshiyenditho. Olya simana molwaashoka ohali lomgo iilonga oyindji mwa kwatelwa okupulula omapya nenge oofalama. Nopethimbo lomalupale ohali longithwa okuyungula iilya yomahangu nenge iilyalyaka.

Ongolo oyo oshinamwenyo shoka hashi kala pomahala ga gamenwa. Oyina olupe lwafa lwondoongi, nenge onkambe. Oyina omayala omatokele nomaluudhe. Oya simana shaashi ohayi hili aatalelipo, nohayi gwedhako keliko lyoshilongo.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka hashi kalekwa pomahala gomatalelopo, nomahala ga gamenwa. Oyi na othingo onde kiinamwenyo ayihe noya simana, molwaashoka ohayi hi li aatalelipo, nohayi gwedha ko keliko lyoshilongo, uuna aatalelipo ye ya moshilongo.

Embakumbaku olyo oludhi lwosheenditho nolya simana molwashoka ohali longo iilonga oyindji mwa kwatelwa okupulula omapya nenge oofalama nopethimbo lyomalupale nenge pethimbo lyokuyungula ohali longithwa okuyungula iilya yomahangu nenge iilyalyaka.

Iikulya yopamuthigululwakalalo oyo iikulya mbyoka thimbolimwe hatu kunu momapya getu. Ohayi adhika wo yamena momalundu nenge miiheke ,oyina esimano olindji shaashi ohayi tu dhimbulukitha tu simaneke omuthigululwakalo gwetu nokugukaleka po.

Ombuga olyo ehala ndoka lya kukuta nomeya ohaga itsuwa mo komuthipa gweho, oshoka ihamu lokwa lela. Kamunasha iimeno niinamwenyo oyindji omolwa omeya niikulya mbyoka kaayimo oyindji. Oya simana molwashoka aapekapeki yevi omo haya ka nyongela iipekapekwa yawo ethimbo limwe.

Oshigadhi osho ompungulilo yiilya osha ningwa momihuya nomiiti yomusati. Moshigadhi ihamu talwa nande kokanona. Kakele kwaashono oshina esimano enene oshoka ohashi longithwa okupungula iilya momuhoko gwAawambo.

Embakumbaku olyo li li oshiyenditho. Olya simana molwaashoka ohali longo iilonga oyindji mwakwatelwa oku pulula omapya nenge oofaalama. Nopethimbo lyomalupale ohali longithwa oku yungula iilya yomahangu nenge okuyungula iilyaalyaaka.

Iikulundundu oyo evi lyii gongela moondumba nasigo tali kukutile kumwe nasigo lya ningi omamanya ohayi adhika unene pomahala mpoka kaapunasha iimeno oyindji ngaashi moombuga oya simana molwashoka oha yi kwathele ombepo ondhigu opo yaapepepo uumeno mboka wa mena mombuga.

Onkoshi oyo oshinamwenyo shoka hashi kalekwa momahala ga gamenwa. Oyina olwaala lwafa omwiidhi gwakukuta. Oya simana unene oshoka oyo omukwaniilwa gwiinamweyo ayihe. Noshipa shawo ohashi zala lwa kunkeyama oku ulika esimano.

Onyanga oyo oshikwamboga shoka hatu vulu oku kuna momapya, miikunino nenge koofaalama dhetu. Oshina omafo omakukutu kombanda nomafo ngono ohaga vulu oku fulukithwa ga ninge omuti gomukolo, ka kele kwaashono onyanga ohayi towaleke oondja noku landithwa aantu ya mone mo iisimpo.

Omatama ogo oshikwamboga, shoka hatu kunu megumbo, nenge moofaalama dhetu. Ohashi ningi oshitiligane, uuna sha pi. Oga simana molwaashono ohaga towaleke miikulya, nohaga landithwa opo aantu yamonemo oshimaliwa, nohaga etapo wo oompito dhiilonga.

Embakumbaku olyo oludhi lwosheenditho, olya simana molwaashoka ohali longo iilonga oyindji mwakwatelwa okupulula omapya nenge oofalama. Pethimbo lyomalupale ohali longithwa okuyungula iilya yomahangu nenge iilyalyaka.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka hashi kala pomahala gomatalelepo gagamenwa. Oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka yina ondjundo onene kakele kwashono oyina ooniga mbali ndhoka hadhi hongwa etadhi etapo omagwe gomothingo gena ondilo.

Oondjuhwa odho iitekulwanamwenyo yomegumbo ndjoka yina omalwaala. Oya simana molwaashono ohayi gandja onyama nomayi, yo ohayi eta po oshimaliwa po uuna yalandithwa po , nomonale ekondombolo okwa li lyasimanekwa molwa okwiiga kwa lyo.

Embakumbaku olyo oludhi lwosheenditho. Olya simana, oshoka ohali longo iilonga oyindji mwa kwatelwa okupulula omapya noshowo oofaalama. Pethimbo lyomalupale ohali longithwa okuyungula iilya yomahangu nenge iilyaalyaaka.

Onkoshi oyo oshinamwenyo shoka hashi kalekwa momahala ga gamenwa. Oyina olwaala lwafa omwiidhi gwakukuta, noya simana unene oshoka oyo omukwaniilwa gwiinamwenyo ayihe, noshipa shayo ohashi zalwa ku nkeyama okuulika esimano.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka hashi kala komahala gomatalelopo. Oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka yi na ondjundo onene. Kakele kwaashono oyi na ooniga mbali ndhoka hadhi hongwa tadhi e ta po omawe gomothingo ge na ondilo.

Ohauto oyo osheenditho shina omalola gane. Oya simana noonkondo oshoka mongaashingeyi aantu ohaya ende iinano iile ethimbo efupi lela oku elekanitha nethimbo lyonale sho kwali kaa kuna iitukutuku.

Ohauto oyo oludhi loshenditho noyina omalola ngane, oyasimana nonkondo oshoka mongashi ngeyi aantu ohayende iinano iile methimbo eshona lela oku eleka methimbo lyonale sho kwali kakuna iitukutuku.

Ongombe oyo oshinamwenyo shoka hatu tekula miigunda yomagumbo getu noshowoo moofaalama . Kakele konyama nomahini ,oya simana unene momuthigululwakalo gwAawambo, oshoka oyo uuyamba nohayi longithwa okugonda omufuko kombushiki ye.

Onduli oshinamwenyo shoka hashi adhika pomahala gomatalelipo gagamenwa oyina othingo onde yi vule iinamwenyo ayihe ,oya simana molwashono ohayi nana aatalelipo noha yi gwedha ko keliko lyoshilongo kakele kaashono oshipa shayo ohashi ningi iizalomwa iiwanawa molwaala.

Onyanga oyo oshikwamboga shoka hatu vulu okukuna momapya, miikunino nenge koofaalama dhetu. Oshina omafo omakukutu kombanda nomafo ngono ohaga vulu okufulukithwa opo ga ninge omuti gomukolo. Kakele kwaashona, onyanga ohayi towaleke oondya nokulandithwa opo aantu ya mone iisimpo.

Ofaalama yoohi oyo onete yadhikwa nawa momeya mokandombe nenge mondama. Ohayi yambidhidhwa kuungudhi opo kaayi gwepo nonete ohayinkala yathitikwa nawa opo oohi kadhiiyakemo. Oyasimana molwaashono ohayi gandja ompito kwaamboka taya ningi omapekapeko kombinga yonkalamwenyo dhoohi opo yamone uuyelele womondjila.

Uuvolovolo owo uunamwenyo uushona womomeya. Uuluudhe molwaala nowa simana, oshka ohawu koko e tawu ningi po omafuma ngoka haga liwa kuyamwe, yo yamwe taya landitha.

Embakumbaku olyo oludhi lwoshi enditho olya simana molwashono ohali longo iilonga oyindji mwakwatelwa oku pulula omapya nenge oofalama nopethimbo lyomalupale ohali longithwa oku yungula iilya yomahangu nenge iilya lyaka.

Namibia oshilongo shina omihoko odhindji mwakwatelwa omuhoko gwAankwankala . Omuhoko gwAankwankala ogo omuhoko gwotango gweya moNamibia noshipa shawo oshitiligane. Nonande uuyuni owahuma komeho onkene tuu yasimaneka okukala miihwa nohaya hupu muukongo nokulya omatindi go miihwa.

Oshikunino shomatama olyo ehala moka hamu kunwa omatama. omatama ogo oshikwamboga shoka hashi ningi oshitiligane uuna shapi. Oshasimana molwaashono ohashi gandja oompito dhiilonga kwaamboka taya longomo moshikunino . Nomatama ohaga towaleke miikulya nohaga landithwa opo aantu yamone oshimaliwa.

Embakumbaku olyo oludhi lwosheenditho. Olya simana molwaashono ohali longithwa iilonga oyindji mwakwatelwa okupulula omapya nenge oofaalama. Pethimbo lyomalupale ohali longithwa okuyungula iilya yomahangu nenge iilyalyaka.

ongombe oyo oshinamwenyo shoka hatu tekula miigunda yomagumbo getu nenge moofaalama. Kakele konyama nomahini, oyasimana unene momu thigululwakalo gwaawambo, oshoka oyo uuyamba noha yi longithwa woo oku gonda omufuko kombushiki ye.

Iikulundundu oyo evi lyi igongela uundumba nasigo tali kukutile kumwe etali ningi omamanya. Ohayi adhika uunene pomahala mpoka kapuna iimeno oyindji ngaashi moombuga. Oya simana molwashoka ohayi kwathele ombepo ondhigu opo ya pepepo uumeno mboka wa mena mombuga.

Oshikunino shomatama. Omatama ogo oshikwamboga shoka hashi ningi oshitiligane uuna shapi. Oga simana molwaashono ohaga towaleke miikulya nohaga landithwa opo aantu ya mone iimaliwa.

Egwo lyomeya olyo omeya ngoka haga kunguluka taga zi memanya. Omeya ngaka ohaga endelele unene, nongele omuntu wu li popepi nago ndele ino kotoka, nena otaga vulu ge ku faalele eto si. Lyo olya simana molwashoka ohali eta eliko niimaliwa moshilongo uuna aatalelipo taye ya oku li tala.

Oontangu odho uunamwenyo womomeya hawu etelelwa kefundja momatale nomiishana. Odhafa oohi ooshonashona ohadhi liwa kaantu yamwe, yamwe ohaya landitha opo ya mone mo oshimaliwa.

Ondundu oya ningwa momavi ga kukutila kumwe , taga ningi omamanya. ohayi adhika mombuga nenge po mahala mpoka kapu nasha iimeno oyindji. Oya simana molwashono ohayi opalekitha uuntshitwe.

Omatama ogo oshikwamboga shoka hashi ningi oshitiligane shaa ga pi, oga simana molwashono ohaga towaleke miikulya nohaga vulu wo oku landithwa kaanangeshefa nokanafalama opo ya mone mo oshimaliwa.

Uuvolovolo/uuziyoziyo. Uuvolovolo owo uunamwenyo uushona womomeya . Owasimana molwaashoka ohawu koko eta wu ningi omafuma ngoka haga liwa kuyalwe yo yamwe taya landitha yamonemo iimaliwa.

Oshikunino osho ehala moka hamu kunwa iimeno mwakwatelwa iiyimati niikwamboga osha simana molwashoka aantu ohaya vulu okulanditha iiyimati niikwamboga ya mone mo iimaliwa.

Epya olyo ehala ndyoka hamu kunwa iimeno noshowo iiyimati niikwamboga olya simana omolwashoka aantu ohaya landitha iiyimati niikwamboga opo ya vule ya mone mo iiyemo.

Ombuga. Ombuga olyo ehala ndjoka lina omamanya lyo olina evi lya ekukutu. Mehala ndika ihamukala iinamwenyo niimeno oyindji oshoka ihamu mono omuloka gwa gwana ,shika osho sha etitha mukale iinamwenyo niimeno iishona.

Onete, Onete oyo oshinima shoka hashi longithwa mo ku kwata oohi, oontangu nuunamwenyo awuhe mboka wo mo meya ha wu liwa. Oya simana molwaashoka ohayi kwathele aantu yakwate oohi dhawo odhindji pethimbo limwe.

Etondoko lyomeya olyo omeya taga tondoka taga zi memanya. Olya simana molwashono oha li nyanyudha oyendji ngele yeya okuli talelapo, ohali gwedha ko wo keliko lyoshilongo una aatalelipo ye ya okuli tala.

Oshikunino osho ehala moka hamu kunwa iimeno mwakwatelwa iiyimati niikwamboga. Oshasimana oshoka aantu ohaya vulu okulanditha iiyimati niikwamboga ya mone mo iimaliwa.

Enongelo, enongelo ehala moka aanona haya ilongo okulesha, okunyola nokuyalula opo yakakale aaleleli yokomongula.

Ongolo oyo oshinamwenyo shoka hashi kala pomahala gomatalelo po ga gamenwa, hashi li omwiidhi. Oya fa ondoongi, yo oyi na omayala omatokele nomaluudhe. Ohayi hili aatalelipo nohayi kwathele oku eta po iimaliwa moshilongo, shi aatalelipo taye ya po.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yomegumbo mbyoka yina omalwenya. Odha simana molwaashono ohadhi gandja onyama nomayi, yo ohayi e tapo iimaliwa, uuna ya landithwa.

Iikulundundu nomasilu oya ningwa po kevi lya kukuta e tali ningi omamanya. Ohali adhika moombuga nopomahala mpoka kaapu na sha iimeno oyindji. Olya simana, shaashi ohali keelele ombepo, opo kaayi pepe po uumeno mboka uushona wu li mombuga nopomahala mpoka kaapu na sha iimeno oyindji.

Uuvolovolo owo uunamenyo uushonashona, wo momeya. Owa simana molwaashoka oha wu koko e ta wu ningi po omafuma ngoka ha ga liwa ku yamwe, yo yamwe ta ya landitha wo.

Uunamapya. Uunamapya owo okupulula epya nenge ofaalama opo aantu ya kune mo iimeno yawo niilikolomwa yawo yaka landithe nenge ya lye.

Ongolo oyo oshinamwenyo shoka hashikala pomahala ga gamenwa. Oyina olupe lwafa londoongi nenge onkambe noyina wo omayala omatokele nomaluudhe. Oya simana shaashi ohayi hili aatalelipo nohayi gwedhako keliko lyoshilongo.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yo megumbo hayi tekulwa mbyoka yina omalwenya, oya simana molwashono oha yi gandja onyama, nomayi yo oha yi eta po oshimaliwa uuna ya landithwa.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka hashi kalekwa pomahala gomatalelopo nomahala ga gamenwa. Oyi na othingo onde kiinamwenyo ayihe. Oya simana molwaashono ohayi hili aatalelipo nohayi gwedha ko keliko lyoshilongo.

Uushitwe, uushitwe owakwatelamo omiti dho omiti odha simana molwashoka oha dhitupe ombepo yili nawa, dho ohadhi dhindi woo ombepo, dho ohadhi kwathale woo aantu yakale yeli nawa.

Iikulya mlyomuthigululwakalo. Iikulya yomuthigululwakalo oyo mbyoka hatu meneke momapya getu nenge mbyoka hayi mene momalundu getu nenge iikulya mbyoka ihatu landa moositola. Oyasimana molwaashoka otayi tu dhimbulukitha onkalo yetu yonale yo otayi tu simanekitha wo omithigululwakalo dhetu nokudhi kalekapo.

Onyanga oyo oshikwamboga shoka hashi kala shina omafo gakukuta kombanda, osha simana molwashono ohashi towaleke miikulya, nohayi vulu wo oku landithwa opo aantu ya mone mo oshimaliwa, kakele kwaashono oha yi longithwa wo oku panga omikithi dhontumba.

Oondjuhwa oyo oshinamwenyo shomegumbo shoka shina omalweenya nomagulu gaali, oyasimana molwashono ohayi gandja onyama nomayi, yo ohayi etapo wo oshimaliwa uuna ta yi landithwa kaanafaalama nenge kaantu mboka ha ya landitha oondjuhwa.

Onyanga oyo oshikwamboga shoka hashi kala shina omafo kombanda .Oshasimana oshoka ohashi towaleke miikulya nohashi landithwa opo aantu yamone oshimaliwa . Ohashi longithwa woo oku panga omikithi dhontumba.

Embakumbaku, embakumbaku olyo oludhi lyosheenditho. Olya simana molwashono ohali longo iilonga oyindji, mwa kwatelwa oku pulula omapya nenge oofaalama. No pethimbo lyo malupale ohali longithwa oku yungula iilya yo mahangu.

Uunshitwe Uunshitwe owa kwatela mo iinamwenyo, iimeno nakehe tuu shoka hashi adhika meshito. Owa simana molwaashono ohawu gandja egumbo kiinamwenyo, wo ohawu gwedha ko keliko lyoshilongo unene tuu sho aatalelipo taye ya okutalela po.

Iikulundundu oyo omavi gakukutila kumwe etaga ningi omamanya omakukutu. Ohayi adhika mombuga nenge pomahala mpoka kaapuna sha iimeno oyindji. Ohayi kwathele mokugandja ehala ewanawa lyokulala kuunamwenyo womombuga.

Oshikuinino, oshikunino osho ehala moka hamu kunwa iimeno mwakwatelwa iiyimati niikwamboga. Osha simana molwashono aantu ohaya vulu okulanditha iiyimati niikwamboga yamonemo iikwamboga.

Ondunda yomwiidhi , Ondunda yomwiidhi ondunda ndjoka kwali hayi lalwa kaakulu yonale, nomethimbo lyo paife oko ngaa yili ndele ha unene ngaashi kwali nale. Oya ningwa po miiti nomo katala ka hitikwa omwiidhi.